Lee palate werr bu weex mu am leka sepa sepa muge ameh lu werte muge ameh suss bu neteh nugku tek se taabul bu weex.

Lii plaati wehrre bu wekh bu am sauce cii makarohnah, sauce cii makarohnah bii mungy ameh lu wehrrtu cii birr, mungy ameh lu, sauce bii nak, sauce bu nehteh la.

Amna ku teyeh wuñ nyi pot ti meew. Pot ti meew bi mungi ame lu xonxo, lu bolu, lu werta, ak kass ci weer bu weex lu am nanee kai, mungi ame binduh yu weex mungi ame mandarga nak bu ñuul mungi ame lu ñuul ak lu weex.

Amna ku sol daalah bu wehrtt, daalah bii cii suff mungy ameh lu njull ak lu wekh, yy ku sol daalah bii mungy sol kawass bu njull, mungy ameh lu wekh, mungy tek taankam bii fu wekh.

Fee tablo la tablo be muge ameh lu weex bede yu nuul muge ameh natale Yaya Jammeh muge sol mu haftan bu weex kupate bu weex fe jabaram muge sol lu weex muge puff kawaram be fe se ganaw muge am aye tate garab aye pole yu currang.

Li almuwar bu ndaw bu weex nyun ko tek si kawam nyun fa tek tabul bu weex ak almur bu ndaw fi tabul bu weex bo am cxocola la ak botali ndox cuber bu bulu ak almorr bu ndaw kom tabul.

Fii jigeen bu toog si toogu bu sokola, mingi sol lu weex, mingi sol ceen, miingi leetu boppam bi mees, hagi yu set, si ganaaw mu ko paff, si gannaawam nak lu nyuul munfa, ak lu weex, lu werte.

Amna ku teyeh packete garab bu weex muge am lu bulo ak lu neteh bede yu nuul mugfa bede yu weex se taabal be taabal muge ameh packete garab bu weex muge ameh aye bede aye aye mobile bu weex bunuy calle aye kayete garab muge ameh lu nuul.

Gòor bu tahaw mungi sol haftaan, haftaan bi mungi ameh lun ko, nung ko dawmè lu weeh. Mungi lettu, mungi letta boppam bi, mungi sol daal yu weeh marakis ci ganaawam nak mungi ameh ay toogu ñuul, toogu bu mag. Mungi tahaw ci tapè bu weeh mungi ameh lu ñuul.

Fee kerr la kerr be nugku tabax kom tahh kom etass muge ameh lu dome tahal muge ameh lu nuul ak lu sukola weah ye nugfa werr aye tubaye tubaye yu nuul tubaye yu dome tahal ak muba yu weex muge ameh aye pole muge ameh aye fele curang ak aye garabe tate garab.

Kerr bunj tabaah nyungko korrget ,korrget bu hunha Mungi ameh bun Mungi ameh bunta bu hunha Mungi ameh i tati garab yu werteh sey suuf sey bori bunta bu hunha bi nyungko kaaro.

Lii garab buy gene toontor, toontor bu weex, mingi amme xob yu werta, chat ti toontor yi mingi amme lu nete.

Jegain bu tahaw muge sol rouba bu xonxo rouba boye takeh muge teye negambe nugku wekal lu weex muge ameh bede yu nuul se ganawam bass bu weex mugfa muge ameh lu nuul ak lu xonko ak beda yu xonxo ak lu dome tahal fe aye natal.

Lii kaiiti xibarr la kaiiti xibarr bi am bindi yu xonxu bindi yu wekh ak bindi yu nyul mungi ameh lu bulo lu wert lu wekh ak nital yu barri.

Fi moto bu weex la ay nyetti haleh nyu ngi tahaw nyu ngeh duga ci moto bi kenaki mungi boot sac bu nyool mungi sol mbuba bu weex kenen ki mungi sol kusi diga mungi sol lu nyool kenen ki nete Sen ganaw fii Sen ganaw mungi am kharr ak rayda mungi ameh tati garap bu mak ak korget funyeh jaaye ay har ak